Ilimin jima’i. A yau zan yi magana a kan mahimmancin ilimin jima’i, wato hanyar ilimantar da matasa da yara game da jima’i da lafiyar haihuwa. Wannan ilimi yana temakawa wajen rage matsalolin zamantakewa da kiwon lafiya musamman a tsakanin matasa. Mece ce ilimin jima’i? Ilimin jima’i tsari ne da ke ilimantarwa da kuma yake koyar da mutane yadda za su fahimci jikinsu, gudanar da dangantaka me kyau da kuma kare kan su daga cututtuka da cikin da ba a shirya ba. Wannan ilimin yana koyar da abubuwa kamar yadda jiki ke aiki da canje-canje a lokacin balaga, hanyoyin kare kai daga cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima’i da kuma yadda za a guje wa cikin da ba a shirya ba, da kuma mahimmancin juna da iya yanke shawara cikin hikima. Mahimmancin ilimin jima’i ya kama da temakawa wajen rage yaɗuwar cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima’i kamar su cuta me karya garkuwar jiki, yana ilimantar da matasa a kan kayan hana haihuwa da yadda za a yi yanke ai; shawara don guje wa cikin da ba a shirya ba. Yana koyar da mutane yadda za su fahimci dangantaka cikin soyayya, mutunci da kuma girmama juna. Kuma wannan ilimin yana rage yiwuwar ɗaukan matakan da ba su dace ba saboda rashin ilimi ko kuma tunanin kuskure. Abubuwan da za a riƙa koyarwa ya kama da mahimmancin tsafta da kula da jiki, hanyoyin kare rai da mahimmancin yin magana da likita, da kuma illolin yanke shawara cikin rashin sani ko kuma danniya. A ƙarshe, ilimin jima’i hanya ce ta ilimantar da mutane don su fahimci jikinsu da rayuwarsu kuma su ɗauki matakai masu kyau don; suka dace.

Hanyoyin shawo kan matsaloli. A yau zan yi magana a kan hanyoyin shawo kan matsaloli, wato dabarun da za mui amfani da su wajen rage damuwa, ƃacin rai ko kuma matsalolin rayuwa. Wannan dabarun suna temakawa wajen bunƙasa lafiyar jiki da kuma tunani da kuma zuciya. Mece ce shawarwari domin shawo kan matsaloli, hanyoyin shawo kan matsaloli suna nufin dabaru da ayyuka da za mu yi don magance damuwa, ko matsalan da ke iya shafar rayuwarmu. Wannan dabaru suna temakawa wajen tabbatar da cewa muna ƙara dogara da tunaninmu mare kyau ba. Hanyoyin shawo kan matsaloli sun kama da motsa jiki wanda yake temakawa wajen rage damuwa, ƙara kuzari da kuma bunƙasa jin daɗi. Magana da abokanai, iyali ko likita a kan matsaloli suna iya rage damuwa daga zuciya. Cin abinci me kyau na bunƙasa tunani me kyau da kuma rage gajiya, kula da tunani ta hanyar addu’o’i da; ko tunani me zirfi yana ƙara kwanciyar da hankali. Kada a yi damuwa a kan abin da ba za a iya sarrafawa ba, a mai da hankali a kan abin da za a iya gyarawa, shirya jadawalin ayyuka yanda ya kamata yana rage gajiya da cunkoson aiki. Ɗaukan lokaci a kan yin abubuwan da ake jin daɗi kamas sauraron kiɗa, karatu ko kuma kallon finafinai duk suna ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya yi don a kawo; shawo kan matsaloli. Mahimmancin shawo kan matsalolin sun kama da kare lafiyar jiki, inganta dangantaka da kuma bunƙasa rayuwa. A ƙarshe, dabarun shawo kan matsaloli sun tai; suna temakawa wajen kula da lafiyan tunanin jiki. Ku kasance masu natsuwa da shirye-shirye da gyara a kan matsalolin da muke fuskanta.

Yadda ake shawo kan manyan kuɗi da asibiti suke samu. A yau zan yi magana a kan yadda za a shawo kan matsalolin da suka shafi manyan kuɗi na asibiti, wato lokacin da kuɗin jinya ya zama nauyi ga mutum ko iyali. Wannan matsalat tana addabar mutane da dama, akwai dabaru da za a iya amfani da su, wajen rage wannan nauyin. Dalilan manyan kuɗi a asibiti sun kama da rashin samun inshoran lafiya, kashe kuɗaɗe masu yawa a kan magunguna ko tiyata, rashin shirye-shirye na gaggawa a kan lafiya. Hanyoyin kan shawo matsalar kuɗin asibiti sun kama da yin rajista da inshora kamar su nhis na Najeriya, suna temakawa wajen rage yawan kuɗin jinya da ake kashewa. Neman temako daga ƙungiya na agaji, ƙungiyan addini ko kuma gidauniyoyi, dan su ba da tallafi ga marasa lafiya. Wasu asibitocin suna ba da; da damar biyan kuɗin a hankali a hankali har sai an gama biya. A riƙa tara kuɗi na musamman don jin ƙai, ko kuma yin amfani da su idan lafiya ta taso. A nemi likita ya rubuta magunguna masu arha kuma na asali wanda suke aiki iri ɗaya da na zamani. Kuma a kula da lafiya ta hanyar cin abinci me kyau, motsa jiki, yin rigakafi wanda yake temakawa wajen rage buƙatar zuwa asibiti. Mahimmancin shirye-shiryen lafiya ya kama da rage damuwa idan matsalar lafiyat ta taso nan gaba. Yana da mahimmanci mu ɗauki matakan nan domin rage yawan kuɗin k; da muke kashewa a asibiti dam; mu nemi temako kuma, mu kula da lafiyarmu a kai a kai kuma mu shirya masa.

kuɗin ayyukan lafiya. A yau zan yi magana a kan kuɗin ayyukan lafiya wato yawan kuɗaɗen da ake kashewa a asibitoci da wuraren kiwon lafiya. Wannan batu yana da matuƙar mahimmanci, musamman ga wanda ba su da daman biyar kuɗin jinya mai yawa.. Me yake ƙara yawan kuɗin jinya? Mutane da yawa ba su da inshoral lafiya wanda ke sa su biya duk kuɗin jinya daga aljuhunsu. Amfani da kayan aiki na zamani da na’urori masu tsada na ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a asibiti. Magunguna na zamani suna da tsada, musamman idan likita ya rubuta magani me inganci da na; alama. Ayyukan tiyata ko maganin gaggawa suna da tsada sosai musamman idan an yi amfani da na’urori masu inganci. Hanyoyin rage nauyin kuɗaɗen jinya sun kama da amfani da inshoral lafiya, yin rajista na nhis, ko wata inshoral lafiya me kyau, tana temakawa wajen rage kuɗaɗen da ake kashewa a asibiti. Saboda su irin wa’innan idan mutum ya yi rashin lafiya, za su zo su biya masa wani kaso na jinyansa ko kuma na wani magani haka, sai su biya masa kai kuma se ka ciko sauran. Wasu rashin lafiyan ma gabaɗaya suke biya maka. Zaƃar asibiti me arha, guje wa asibitoci masu tsada, idan akwai wuraren lafiya na gwamnati, da ke bayar da jinya me rahusa, za a duba su ne a gani wa’inne ne suke da ƙwararrun likitoci, amma ba su da tsada sosai, shi ne mostly, kamam makarantun; kamam asibitocin gwamnati. Neman magungunan asali, shi ma yana da kyau sosai sosai, a nemi me eh; kyau, amma me rahusa.

Tari, abin da ya kamata mu sani a kan sa, a yau zan yi magana a kan tari, wato yanayin da mutum ke fitar da iska daga maƙogoro dan tsaftace hanyan nimfashi. Tari wani lokacin na zama al’ada, amma idan yai tsanani, yana iya zama alamar wata matsala ta lafiya. Dalilan tari sun kama da tari me saurin warkewa, yawanci wanda yake faruwa sakamakon mura, ko kuma kamuwa da cuta me sauƙin magani. Shi asma kuma, mutane na fama da shi, kuma yana sa tari me wahala, saboda kumburin hanyoyin da ake numfashi da su. Tari mai tsanani na iya kasancewa alamar cutar zazzaƃin timbi wato, “tuberculosis”. Tarin ƙura, hayaƙi ko ko wani abu da ke iya tayar da hankali, duk yana iya haddasawa a zama ana iya yin tari Shan taba ma na iya sawa a yi tari me tsanani musamman idan ya shafi lokaci me tsawo ana yin sa. Akwai kalakalan tari, akwai tari me fitar da majina da kuma wanda ba a fitar da komai. Tari wanda ake fitar da majina na zuwa da daddare, wanda idan an yi tari za a ga majina daga hanci ko kuma maƙogoro. Tarin da ba a fitar da komai kuma shi ne wanda za a ga tarin a bushe kawai yake. Yanda ake magance tari ya kama da a shan ruwa me zafi, amfani da zuma da lemin tsami, a sha maganin tari wanda likita ya bayar, guje wa abubuwan da ke sa a yi tarin, da kuma neman; a ƙarshe, tari ba kodayaushe yake zama matsala ba, amma idan yai tsanani, yana da mahimmanci a nemi temakon likita, mu kula da lafiyarmu kuma mui ƙoƙarin hana yaɗuwar cututtuka.

Goyon bayan iyali da al’umma ga shayarwa. A yau zan yi magana a kan mahimmancin goyon bayan iyali da al’umma ga shayarwa, wato tallafawa wajen uwa wajen ba jariri nono. Shayarwa wani abu ne me matiƙar mahimmanci ga lafiyar jariri da uwa. Amma yana buƙatar goyon baya ga waɗanda ke kusa da ita domin cim ma nasara. Me ya sa shayarwa yake buƙatar goyon baya, nonon uwa yana ɗauke da sinadaran gina jiki da kariya daga cututtuka da jariri yake buƙata musamman a watanni shida na farko. Shayarwa yana temakawa wajen rage ƙiba bayan haihuwa da kuma kare uwa daga ciwon sanƙarau na mahaifa da nono. Uwa da ke samun goyon baya na jin daɗi da kuzari don cigaba da shayarwa, rashin goyon baya na iya jawo damuwa ko kuma ƃacin rai. Yadda iyali za su taimaka, ubanni iyaye ya kamata su tabbatar da cewa suna taimakawa wajen gudanar da ayyukan gida dan ba uwa lokacin ku; da kuzari na shayarwa. Iyayen uwa da na dangi su; ya kamata su ba da shawara me kyau, kuma su guji tsangwama ko nuna wariya a lokacin da uwan nan take shayarwa. Su kuma ‘yan uwa ya kamata su temaka wajen kula da sauran yara yayin da uwa ke shayar da jaririnta. Goyon bayan da al’umma ko za su bayar shi ne, su fahimci mahimmancin shayarwa don kare haƙƙin mata wajen shayarwa a kowane wuri, su samar da wurare masu tsafta a sirri a wuraren aiki dan mata masu shayarwa, kuma asibitoci su tallafa wa mata masu shayarwa ta hanyar ilimantar da su, da tabbatar da cewa suna samun kayan abinci me gina jiki. A ƙarshe, goyon bayan iyali ga al’umma yana taka mahimmiyar rawa wajen tabbatar da nasara ga shayarwa wanda ke taimakawa wajen inganta lafiyar uwa da jaririnta.

Kasuwa, guri ne da ake ma kirari da kasuwa akai miki dole. Kasuwa wuri ne da ake saye da sayarwa na kayayyakin masarufi. Za ka iya samun jinsin maza da mata a cikin kowani irin kasuwa, ba a bambancewa ace wannan kasuwan ta maza ce kaɗai ko kuma wannan kasuwan ta mata ce kaɗai. Duk abubuwan da kake so ka saya, akwai irin gurin da za ka je ka sameshi. Misali, gurin masu sayar da kayan miya, za ka je ka samesu, kayayyakin miya suke saidawa, irin su timatir, albasa, attaruhu, tattasai, kokumba, su alaiyaho, da dai sauransu. Idan ka zo ɓangaren masu sayar da takalma, to takalma ne za ka je ka samo a irin wannan wurin. Um takalman suma sun danganta, sau-ciki ne, ko ko um kananun takalma. Sanan in ka je gurin in kana so kasai um nama, sukuma bangaren 'yan nama daban. Naman duk da kake so za ka iya samu naman rago, naman sana, naman akuya.

abinci da ke ƙara samar da madara a yau zan yi magana a kan abinci da ke taimakawa wajen ƙara samar da madara ga uwa mai shayarwa lokacin shayarwa jaririnku yana samun duk abin da yake buƙata don ci gaban cikinsa daga madarar da kuke samarwa don haka abin da kuke ci yana da matuƙar muhimmanci abinci mai gina jiki ba wai yana taimakawa wajen ƙara yawan madara ba har ma yana ƙara kuzari da taimakawa wajen rage nauyi da aka samu a lokacin ɗaukar ciki ga wasu daga cikin muhimman abinci da ya kamata uwa mai shayarwa ta fifita hatsi kamar su oud da shinkafa mara hatsi suna ɗauke da sinadarai da ke ƙarfafa samun madara kifi mai kitse irin su salmon da sardine waɗannan suna ɗauke da omega 3 wanda ke da muhimmanci don ci gaban ƙwaƙwalwar jariri dankalin hausa da kuma ganye kamar su alayyaho waɗannan suna ɗauke da sinadarin vitamin a wanda ke inganta lafiyar jariri ƙwai da kuma yoghurt suna ɗauke da sinadarin da ke gina jiki kamar su protein da calcium kayan marmari kamar su apricot da dabino waɗannan suna ɗauke da vitamin c da fibre don ƙara kuzari gyaɗa yana ɗauke da sinadari mai taimakawa wajen samar da madara mai lafiya nama mara kitse yana ɗauke da sinadarin iron don hana gajiya idan kina shayarwa ki tabbatar kina cin waɗannan abinci masu gina jiki don ki ƙara yawan madara samun kuzari da kuma kare lafiyar jaririnki ki tuna samun abinci mai kyau yana taimaka miki sosai a wannan matakin rayuwa

tsaftace hannu yanda ake wanke hannu a yau zan yi magana game da muhimmancin tsaftace hannu da yanda ake wanke hannaye daidai hannaye suna ɗaya daga cikin hanyoyin da ƙwayoyin cuta ke yaɗuwa cikin sauƙi saboda haka wanke hannu yadda ya kamata yana da matuƙar muhimmanci don hana yaɗuwar cututtuka kamar mura cholera da covid 19 ga matakan yadda ake wanke hannaye da kyau na farko za a samu ruwan ɗumi ko kuma na sanyi a tabbatar an jiƙa hannaye gaba ɗaya da ruwa mai tsafta na biyu za a yi amfani da sabulu za a zuba sabulu kaɗan a tafukan hannaye na uku za a goga hannuwa gaba ɗaya za a yi amfani da tafukan hannaye guda biyu don a goga za a tabbatar an goga tsakanin yatsu bayan hannu da kuma ƙarƙashin furata wannan yana taimakawa wajen kashe duk wata ƙwayar cuta da ta ɓoye na huɗu za a yi haka don tsawon daƙiƙa ishirin zuwa talatin idan ba a da tabbas za a iya ƙarawa kamar sau biyu na biyar za a wanke sabulu da ruwa mai tsafta za a tabbatar an wanke sabulun gaba ɗaya daga hannu na shida tsaftace hannuwa za a yi amfani da tawul mai tsafta ko kuma na takarda don tsane hannu idan ana wajen da babu tawul to a bari su bushe da iska ya kamata a wanke hannu kafin da bayan cin abinci bayan amfani da bayan gida bayan tari ko atishawa da kuma bayan taɓa wani abu mai datti ko dabbobi tsaftace hannu yana daga cikin abubuwa mafi sauƙi amma mafi tasiri wajen hanyoyin kare lafiyarmu mu ɗauki wannan ɗabi’a a matsayin al’ada a rayuwarmu

Yadda ake kulaˋ da raunin kunaˋ ko yan kan wuƙaˋ. A yau zan yi maganaˋ akan yandaˋ za ai taimakon gagawaˋ akan wandaˋ ya ji rauniˋ ta hanyar ƙunaˋ ko kumaˋ yankan wukaˋ. Taimakon gagawaˋ ga ƙunaˋ, idan waniˋ ya samuˋ rauniˋ wandaˋ yaddaˋ da konewaˋ ga abindaˋ ya kamataˋ ayi. Za a tsarkakeˋ wurin da ruwaˋ mai sanyˋi tsohon mintunaˋ domin rageˋ zafiˋ da kumburiˋ, za a yi amfaniˋ da bandejiˋ mai tsaftaˋ don a rufeˋ wurin don hanaˋ kamuwaˋ da cutaˋ, za a sha ruwaˋ sosai don yanaˋ taimakawaˋ wajen mayeˋ gurbin ruwan jikiˋ da aka rasaˋ sakamakon kunan, za a sha maganin rageˋ zafiˋ irin su farasitamal wandaˋ za suˋ taimakaˋ wajen rageˋ radadiˋ zafiˋ irin su farasitamal wandaˋ za suˋ taimakaˋ wajen rageˋ radadiˋc ko kumaˋ a shafaˋ don hanaˋ kamuwaˋ da cutaˋ, sai a rufeˋ wurin da bandejiˋ mai tsaftaˋ, sai a ziyarciˋ likitaˋ idan wukan ya shafiˋ tsokokiˋ ko kumaˋ jijiyoyiˋ. Shi taimakon gagawaˋ yanaˋ da matukar ko kumaˋ jijiyoyiˋ. Shi taimakon gagawaˋ yanaˋ da matukar mahimmanciˋ don rageˋ tasirin rauniˋ da kareˋ lafiyar mai jikiˋ. Ya kamataˋ mu san yandaˋ zamuˋ bawaˋ masuˋ rauniˋ irin wannan taimakon gagawaˋ, mu kulaˋ da lafiyarmuˋ a ko da yaushe.

nau’o’in ciwon kai a yau zan yi magana game da nau’o’in ciwon kai wanda mutane da dama suke fuskanta ga wasu daga cikin nau’o’in ciwon kai da ake yawan gani ciwon kai na tashin hankali wannan nauˀin ciwon kai ya fi yawa yana faruwa ne saboda damuwa gajiya ko kuma hawan jini yawanci ana yin shi ne a gaba ko bayan kai migrain wannan ciwon kai yana da tsanani sosai kuma yawanci yana tare da jin jiri amai ko rashin iya jure haske ana yin shi ne a gefen guda na kai ciwon kai na hawan jini wannan yana da alaƙa da hawan jini mai yawa yawanci ana yin shi ne a gaba ko saman kai cluster headache wannan nau’in ciwon kai yana faruwa ne gefe guda na fuska musamman kusa da ido yana da tsanani sosai kuma yana iya dawowa a kai a kai a cikin wata sinus wannan ciwon kai yana faruwa ne idan sinus ɗin mutum ya kumbura ana yin shi mafi yawa a kusa da hanci da idanu tare da jin nauyi a kai ciwon kai na bayan rauni wannan ciwon kai yana faruwa ne bayan samun rauni a kai kuma yana iya zama mai tsanani ko mai ɗan ƙarfi thunderclap wannan ciwon kai yana faruwa ne cikin sauri sosai kuma yana da tsanani sau da yawa yana nuna wata matsala mai tsanani a ƙwaƙwalwa kuma yana: buƙatar ganin likita nan take ciwon kai na tmg wannan yana da alaƙa da matsalar jaw na sama da na ƙasa ana yin shi ne a kai fuska da kuma jaw haɓa kenan a ƙarshe idan ciwon kai yana da tsanani ko dawowa a kai a kai yana da kyau a nemi taimakon likita

Cuutar mai karya garkuwar jiki abin da ya kamata mu sani a yau, zan yi magana akan cuuta mai karya garkuwar jiki wadda ta shafi rayuwar mutaane a duniya baki ɗaya. Cuuta mai karya garkuwar jiki wata ƙwayar cuuta ce da ke lalata tsoron jiki wato garkuwar da ke kare jiki daga cututtuka, idan ba a ɗauki matakin kulawa ba wannan cuutar na iya rikiɗeewa zuwa cuuta mai tsanani da ke rage ƙarfin jiki gabaɗaya, inda jiki yake kasa yaƙi da cuutar. Ana iya ɗaukar cuuta mai karya garkuwar jiki ta hanyoyi kamar; na farko saduwa ba tare da amfaani da kariya ba, na biyu yin amfaani da allurar da aka riga aka yi amfaani da ita a jikin wani, na uku daga uwa zuwa jaariri yayin haihuwa ciki ko kuma shayarwa, na huɗu ta hanyar samun jini mai ɗauke da ƙwayar cuuta idan ba a duba lafiya ba. Alamomi na cuuta mai karya garkuwar jiki baa sa bayyana nan da nan amma idan cuutar ya yi tsanani mutum zai iya fuskantar ciwon kai kasala mai yawa ciwon maƙoogwaro da sauran matsalooli na rashin lafiya. Hanyoyin kariya daga wannan cuuta sun kama da; yin amfaani da kwaroron roba yayin saduwa, gujeewa amfaani da allura ɗaya sau biyu, yin gwajin jini kafin yin amfaani da shi, da kuma maata masu ɗauke da cuutar su nemi magunguna don rage yiwuwar yaɗa cuutar zuwa jaariransu. A yanzu akwai magunguna masu inganci da ake kira arv antiretroviral therapy da ke taimakaawa wajen rage ƙarfin cuutar a jiki, har ma su ba mutum damar rayuwa mai kyau. A ƙarshe mu daina nuna wariya ga wanda yake ɗauke da cuuta mai karya garkuwar jiki doomin suna buƙatar goyon baya da ƙauna. Wayar da kanmu game da cuutar na taimakaawa wajen kawar da ita gabaɗaya.

Yadda ake taimakon wanda ya shaƙe, A yau zan yi magana ne a kan taimakon wanda ya shaƙe, Wato lokacin da wani abu ya maƙale a maƙoshin mutum, Ya hana numfashi yadda ya kamata, Alamomin shaƙewa na farko mutum zai iya riƙe maƙogwaonsa, ko kuma zai iya kasa magana ko kuma ya yi numfashi sosai, Yawanci dai mutum yana jin raɗaɗi ko tsananin rashin jin daɗi a maƙoshinsa, Matakan taimako ka kwantar da hankalinka ka kasance kana cikin natsuwa domin ka iya taimaka ma wanda yake fama da matsalar, Ka tambaye shi idan yana iya magana ko yin numfashi, ka ɗan ƙarfafa masa gwiwwa don ya yi ƙoƙarin yin tari mai ƙarfi don fitar da abin da ya maƙale, Dundu ma yana taimakawa za a yi ma mutum dundu a bayansa tsakanin kafaɗunsa sau biyar, Idan duk wannan bai yi ba babu matsala za a iya kiran tallafin gaggawa, Nan take kuma zamu iya kare kanmu daga wannan shaƙewa ya kasance cewa idan muna cin abinci mu ci da natsuwa, kuma mu guji yin dariya da magana mai yawa yayin da muke cin abinci, Kada yara su yi wasa da ƙananan abubuwa da zai iya shaƙe su, A ƙarshe taimakon gaggawa na iya ceton rai, Saboda haka mu koyi yadda ake yin haka domin mu taimaka a lokacin da ake da buƙata.

Garkwan jiki ƙarfafa lafiyanta A yau zan yi magana akan garkwan jiki, wato tsarin tsaron da ke karemu daga ciwo. Garkwan jiki itace take yaƙi da ƙwajojin ciwo kamar su virus, baktiriya, da sauran abubuwa dake iya haɗasa rashin lafiya. Saboda haka, yana da mahimanci kula da lafiyar ta. Hanyojin ƙarfafa garkwan jiki na farko: Cin abinci mai gina jiki: Kula da cin ƙayan lanbu kamar su alayahu, tomatir, da karas, wanda ke ɗauke da bitamin dake taimakawa wajen ƙarfafa jiki. Amfani da ƙayan itatuwa kamar su lemu, abarba, kankana, mai ɗauke da sinadarin bitamin C. na biyu Samun isashen baci: Jikinmu yana buƙatan bacci mai kyau domin sabinta garkwan jiki. Rashin baci yana rage ƙarfin tsaron jiki. Na uku Shan ruwa mai yawa: Ruwa yana taimakawa wajen wanke ƙobobi daga jiki, wanda ke ƙarfafa aikin garkwan jiki. Na huɗu Motsa jiki: Yin motsa jiki akai akai yana taimakawa wajen bunƙasa jini, da kuma ƙara kuzari ga garkwan jiki. Na biyar Rage damuwa: Damuwa na iya raunana garkwan jiki. Ƙoƙarin cire damuwa ze taimaka sosai wajen ƙarfafa garkwan jiki. Ƙarin shawara: Yin alluran rigakafi: Yana da mahimanci domin kare jiki daga wasu ciwoki mai tsanani. Ziyarta likita: yawan ziyarta likita domin duba lafiyar jiki yana taimakawa wajen gane matsaloli kafin su tsanani. A ƙarse, ƙarfafa garkwan jiki ba wai domin guje wa ciwoki ne kawai, harma yana taimakawa wajen samun rayuwa mai kyau da lafiya mai ɗaurewa. Mu kula da lafiyar mu.

.infulant mene ne kume ya ake amfani dasu a yau zanyiˋ Magana akan infulant wato kayan aikin da ake sakawa domin taimakawa wajen inganta rayuwa ko maganʧe wasu matsaloli. mene ne infulant? Infulant wani nau in kayan aiki ne da ake sakawa a jikin mutun don yayi waniˋ aiki na musamman. ana amfaniˋ da infulant a fannoni daban daban na kiwon lafiya kamar hana haihuwa, gyaran sassan jikiˋ ko taimakon zuciya, anayin infulant da kayan da suka dace da jiˋkin mutun Kaman fulastic ko karfe domin kada su haifar da matsala. Irrin infulant da akeyiˋ akwai na hana haihuwa, infulant na hana haihuwa ana sakashiˋ ne karkashin fata domin ya hana mace ciki yawanci suna aikiˋ na tsawon shekara biyu zuwa biyar na likitanci Kaman su kadiˋyal infulant wanda ke taimakawa wajen gyara matsalolin zuciya Kaman su fismikas, bon infulant ana amfani da sune wajen gyara kasusuwa da suka karye ko kuma suka lalaʧe na bunkasa rayuwa. wa dannan infulant din sune Kaman na ido, kunne ko kuma hakora dan taimakawa mutane dake fama da matsalolon gani, ji ko kuma ʧin abinciˋ. amfanin infulant sun hada da kula da lafiya suna taimakawa wajen magance matsalolin lafiya ko hana matsaloli su kara tsanani yana kara inganʧin rayuwa mutanen da suke jinya suna samun saukin rayuwa ta amfani da infulant a karshe infulant hanyace ta zamani dake taimkawa wajen gyara matsalolin lafiya da kuma bunkasa rayuwar mutum muyu amfani dasu lokaʧin da ake da bukata da kuma bayan annema shawaran masana.

mahimmancin kulawar anti natal a yau zan yi magana a kan mahimmancin kulawar da ake ba wa ga mata masu juna biyu wato anti natal care wannan kulawa na da matuƙar muhimmanci wajan tabbatar da lafiya ga uwa da jaririn da take ɗauke da shi mece ce anty natal care ita ce kulawar da likita ke baiwa mata masu juna biyu domin kulawa da lafiyar su da kuma lafiyar jaririnsu kafin haihuwa wannan kulawa na haɗa da gwaje gwaje shawarwari da kuma ba da magunguna idan akwai buƙata mahimmancin anty natal care na farko kulawa da lafiyar uwa ana duba lafiyar mace don gano matsaloli kamar hawan jini rashin jini ko kuma ciwon siga da wanda za su iya shafar lafiyan ta da na jaririn ta na biyu taimaka wa lafiyar jariri ana duba yanayin girman jariri matsayinsa a cikin mahaifa da kuma cigaban sa domin tabbatar da cewa yana samun duk abinda yake buƙata na uku rigakafin matsalolin haihuwa anty natal care na taimaka wa wajan gano matsaloli tun kafin su yi tsanani kamar matsalan haihuwa mai wahala ko zazzaɓin cizon sauro na huɗu ilimantarwa ana koyar da mace yadda za ta kula da kanta yayin ɗaukar ciki cin abinci mai gina jiki da kuma sirrin haihuwa na biyar rigakafi da magani ana ba da alluran rigakafi da magunguna da ke kare uwa da jariri daga cututtuka kamar su tatanos a ƙarshe kulawar anty natal hanya ce mai mahimmanci wajan tabbatar da lafiya ga uwa da jaririnta mu ƙara wayar da kan mu domin taimakawa mata masu juna biyu

muhimmancin kula da kai a yau zan yi magana a kan muhimmancin kula da kai kula da kai hanya ce ta tabbatar da cewa muna kula da lafiyar jiki zuciya da kuma tunanin mu domin samun rayuwa mai inganci da daɗi me yasa kula da kai yake da muhimmanci na farko inganta lafiyar jiki kula da kai yana nufin cin abinci mai gina jiki motsa jiki akai akai samun ishashshen bacci duk waɗannan suna taimaka wa wajen kare mu daga wasu cututtuka da kuma ƙara kuzari na biyu taimakawa lafiyar zuciya ɗaukar lokaci don shaƙatawa ko yin abubbuwan da kake so yana rage damuwa da ƙarfafa zuciya wannan na hana matsaloli kaman ciwon zuciya ko kuma rashin bacci na uku kula da tunanin mu yin tunani mai kyau da kuma ɗaukar lokacin don tunani akan abubbuwa da ke da muhimmanci yana taimakawa wajen inganta rayuwan mu da ƙwaƙwalwan mu samun ƙarfi don kulawa da wasu lokacin da muka kula da kanmu muna samun damar taimaka wa wasu kaman iyali abokanai da al’umma gabaki daya hanyoyin kula da kai sun kama cin abinci mai gina jiki motsa jiki samun lokacin shaƙatawa rage damuwa kula da lafiyar jiki a ƙarshe kula da kai yana taimaka wa wajen samun rayuwa mai kyau inganci da jinda; ɗi mu dinga kula da lokacin mu da lafiyar jikinmu zuciyanmu da kuma tuna:nin mu

muhimmacin yin tafiya a yau zan yi magana akan mahimmancin yin tafiya a rayuwan yau da kullumn tafiya ɗaya ce daga cikin mafi sauƙi amma mafi tasiri hanyoyi wajen motsa jiki dake da matuƙar amfani ga lafiyar jiki da tunanin mu me yasa yin tafiya yake da mahimmanci na farko inganta lafiyar jiki yin tafiya yana taimakawa wajen ƙara kuzari rage ƙiba da kuma ƙarfafa tsokokin jiki da kuma ƙasussuwa haka nan yana rage matsalar cututtuka kamar su hawan jini ciwon zuciya da ciwon sikari na biyu inganta lafiyar zuciya da tunanin mu tafiya musamman a waje ko wurare ma; su tsafta yana rage damuwa ƙa; ra farin ciki da kuma rage matsalolin damuwa ko ɓacin rai na uku inganta jini da narkar da abinci tafiya bayan cin abinci na taimakawa wajen narkar da abinci da kuma bunƙasa tsarin jinin jiki na huɗu sauƙi da ɗaurewa tafiya bata buƙatar kayan aiki ko kuɗi mai yawa za ka iya yin ta a kowani lokaci a kowani wuri kuma tana dacewa da kowa da kowa tafiya yana ƙara danƙon zumunta idan ana yin sa tare da iyali ko abokanai har ila yau yana iya zama lokaci mai kyau gurin yin tunani mai zurfi ko kuma samun natsuwa a ƙarshe yin tafiya hanya ce mai sauƙi amma mai tasiri wajen kulawa da lafiyar jiki da tunanin mu mu ɗauki wannan ɗabi'a a matsayin wani ɓangare na rayuwan mu na yau da kullum domin samun lafiya mai ɗaurewa